a wannan kalma a pannin lafiya ya na nufin samun daman ganin likitoci ko kwararu a wani panni na musaman lafiya wannan na nufin idan mutum yana da matsala ko cuta waddata shafi wani bangare na jikin ta zai nemi likita ko kwararan mai ba da shawara wanda ya kware a wannan panni misali idan mutum ya na da ciwon zuciya yana bukatar gganin likitan zuciya ko kuma idan ya na da matsala a fata zai tuntubi likitan fata ne a cikin al'uma samun damar tuntuba likitoci ko kwararu ya na taimakawa mutane wajen samu magani da ya dace cikin lokaci mai kyau a wasu lokuta masololin lafiya su na bukatar kulawa ta musamman da ga kwararu domin idan aka bari su kan zama mafi muni soboda haka samun damar zuwa ga wadannan kwararu yanada matukar mahimmanci wajen kula da lafiya sannan a cikin al'umar hausa idan mutum yana da ciwo ko wata masala yana neman shawara daga likita ko kwararan mai magani wande zai ba shi cikakken bayani game da yadda za'a magance maganan wannan yana nufin cewa samun dama ga wadannan kwararu ya na taimakawa wajen kaucewa matsaloli masu tsanani da kuma magance cututuka cikin gaggawa ana misali idan mutum ya na fama da cutar hawan jini ko ciwon shuga ya na bukatan ganin likitan hawan jini ko likitan sugari wande zai ba shi shawarwari ko magunguna na musamman wannan ya na tabbatar da cewa mutane suna samun kulawa daga wadanda suka kware a wannan fanni na lafiya wande ke taimakawa wajen magance matsalar lafiya da sauri da kuma lafiya a takaice ita wannan kalma tana nufin samun damar tuntuba kwararu a cikin fannin lafiya dan magance matsololin lafiya da inganta lafiyar mutum wanda hakan yana tabbatar da cewa ko wane mutum yana samun kulawa ta musamman domin gujewa matsaloli ko rashin lafiya maitsanani

toh a wannan hoto muna ganin motar asibiti ta kawo agajin gaggawa um wannan abu yana nufi watau umtsarin da ake amfani da shi domin kai mara lafiya ko wanda ya je rauni zuwa asibiti kowani wuri na kula da lafiya cikin gaggawa wannan tsarin um yana taimakawa wajen kawo taimako ga mutanen da ke cikin gaggawa ko hadarin rayuwa kamar masu ciwo mai tsanani wanda su ka fadi ko wanda suka samu hatsari a cikin al'uma idan wani ya samu rauni ko ciwo mai tsanani wanda zai iya jawo matsala ga rayuwar sa ana bukatar wannan ana bukatar kiran wannan mota dan dauka marasa lafiya wanda zai kawo shi cikin sauri zuwa asibiti dan samun kulawa wannan yana nufin cewa ayukan motan asibiti na kiwon lafiya suna da matukar mahimmanci wajen samun taimako wajen ba d taimako cikin gaggawa da sauri sannan kumawannan yana taimakawa wanda ya samu rauni ko ciwo ya samu kulawar da ya dace cikin lokaci domin gujewa tabarbarewan lafiya ana misali idan wani yana jin ciwon zuciya ko yana fuskantar a masala numfashi yana bukatar gani likita ko kwararan mai kula da um wannan fannin cikin gaggawa ita wannan motan daukar marasa lafiya zai kai shi asibiti cikin hanzari domin a samu magani da kuma dakatar da waniciwo ko hadarin rayuwa hakanan kuma a lokacin da um aka samu hadari na mota ko wata hatsaniya ita wannan mota ta dauka marasa lafiya ita ake amfani da ita um dan um um daukan wanda ya ji rauni cikin lokaci kankani a cikin al'uman hausawa idan wani yana cikin wani hali na gaggawa ko na neman taimako to um akan kira wannan motan ta asibiti ta dauka marasa lafiya soboda yana da matukar mahimmanci domin ya sami taimakon likitoci da masu jinya cikin sauri wannan yana nufin cewa ita wannan motan marasa lafiya ba wai tana daukar um mutane zuwa asibiti bane a a har ma ta na ciyar da al'uma gaba wajen kula da lafiya da kuma cetan rayuka a takaice ita wannan mota ta kawo agajin gaggawa suna da matukar mahimmanci wajen tura marasa lafiya zuwa asibiti ko wajen kai marasa lafiya zuwa asibiti cikin gaggawa domin samun kulawa ta musamman daga likitoci da kwararu wannan ya na tabbata da cewa mutane na samun taimakon gaggawa cikin lokacin da ya dace wande zai taimaka wajen cetan rayyuka ko rage mumunan tsakamoka ga lafiyarsu

um kulawar watau um juna biyu ko cikin juna biyu abin da aka sani da ante natal um watau shi wannan abu yana nufin kulawar da mata masu juna biyu ke samu daga likitoci ko kwararu kafin haihuwa wannan kulawa tana da matukar muhimmanci domin tabbatar da cewa mace da jaririn ta suna cikinlafiyar da ake bukata kuma ana lura da ci gaban juna biyun daga farkon zuwan shi zuwa karshrn cikin su ayukan wannan duba juna biyun wanda ake ce ma ante natal sun hada da dubar lafiyar mace bibiyar jaririn da ke cikin mahaifa da kuma tabbatar da cewar babu wata matsala ko hadari ga rayuwar su ko na jaririn a cikin? alummar hausa mata da ke dauke da juna biyu suna zuwa asibiti ko wuraren kula da lafiya domin samun wannan kulawa ta musamman wannan yana taimakawa wajen gano matsalolin da ka iya tasowa a cikin juna biyun kamar ciwon hawar jini kaman ciwon suga ko kuma matalolin lafiya na mahaifa sannan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa jaririn ya na samun cigaba mai kyau yana girma da kuma koshin lafiya shi wannan kulawa yana bada damar yin gwajegwaje na lafiya kamar duba jinin mace duba lafiyar hawan jinin ta da kuma duban abubuwan da ke cikin jikin mace da jariri wannan yana taimakawa wajen gano ko akwai wata matsala wanda zai iya haifar da matsaloli yayin haihuwa kamar zuba da jini ko misali <hesitation> hawan jini ya hau mai tsanani sannan kuma wannan kulawar ta na ba da damar karbar shawarwai kan yadda za'a kula da lafiyar yan daukar ciki da kuma yadda ake shirin haihuwa a cikin wannan tsarin mata na iya koyan mahimmancin cin abinci mai kyau shan magunguna idan akwai bukata da kuma yadda zasu kula dalafiyar su gabadaya haka nan kuma ana karfafa ma mata su nemi kulawa a aibiti ko wurarenkula da lafiya daa farkon samun cikin har zuwa lokacin haihuwa domin tabbatar da cewa suna cikin koshin lafiya

um shi wannan lukawa da ake ba wa mata masu ciki watau yana nufin tsarin kula da lafiyar mata masu juna biyu daga lokacin da su ka gane su na dauke da ciki har zuwa lokacin haihuwa wannan kulawa ta na da matukar mahimmanci soboda ta na taimakawa wajen tabbata da cewa mahaifiya da jaririn ta suna cikin koshin lafiya kuma ana kiyaye su daga hadarin da zai iya tasowa a cikin juna biyun shi wannan kulawa da ake ba wa mata masu ciki yana hade da wasu muhimman abubuwa misali kamar haka na farko duba lafiyar um ita matar da take da ciki likitoci ko kwararu su na duba lafiyar jikin matar da take dauke da ciki su na bincika abubuwa da zasu iya zama barazana ga lafiyar ta kamar ciwon hawan jini kamar zubar da jini ko kuma wata cuta da zata iya shafar jikin ta ko jaririn wannan yana taimakawa wajen ganin matsalolin kafin su zama babbar barazana gareta sannan abu na biyu um gwaje gwajen jini ana yin watau gwajen gwajen jini domin duba abubuwa kamar shihawan jininum yadda zuciya da huhu ke aiki da kuma duba lafiyar tsarin um yanda abinci ke narkewa a cikin wannan yana tabbatar da cewa mace ta na samun isashen sinadirin da take bukata a jikin ta sannan abu na uku um duba cigaban jaririn a cikin wannan kulawa ana duba lafiyan jaririn da ke cikin mahaifa hakan ya na nufin amfani da na'uran daukan hoto ko wasu hanyoyi dubawa dan tabbatar da cewa shijaririn ko ita jarirn ya na girma da kyau watau ya na samun isashen abinci da kuma <hesitation> abubuwan sinadiri daga mahaifiyan sa um abu na hudu shawarwarin abinci da kuma lafiya watau shi a cikin wannan kulawa da ake ba mata ana ba mata masu ciki shawara kan yadda zata kula da lafiyarta ta hanyan cin abinci mai kyau shan magunguna idan akwai bukata da kuma gujewan abubuwan da za su iya cutar da lafiyar ta ko jaririn ta kaman misali shan taba ko barasa sannan abu na gaba watau akwai magunguna da allura idan mace mai ciki tana da wata masala ko bukatar magani likita zai ba da magunguna da suka dace sannan kuma hakanan ana bayar da allurar riakafi kamar allurar da ake ce ma tetanus da sauran magungunan da za su kare lafiyar ita matan da jaririn ta

um Magungunan rigakafi wannan kalma wato tana nufin magunguna da ake amfani da su wajen magance cututtuka da aka samo sakamakon ƙwayoyin cuta waannan magunguna suna aiki ta hanyar wato kashe ko hana yaɗuwar ƙwayoyin cutar wanda ke taimakawa wajen rage kumburi da kuma magance wato alamun rashin lafiya da ƙwayoyin cutar ke haifar wa um sannan kuma a cikin al'umma idan mutum yana fama da cuta mai nasaba da kwayoyin cuta kamar mura ciwon maƙogaro ko cututtuka na fata likita zai iya bada magungunan da ake ce ma anti-biotics domin magance wannan matsalan hakanan um shi wannan magunguna na taimakawa wajen magance cututtuka masu tsanani da suke yaɗuwa cikin jiki kamar ciwon huhu um da ko ciwon mahaifa um su waɗannan magunguna suna da matuƙar amfani amma yanada muhimmanci ayi amfani da su yanda ya kamata idan ba ayi amfani da su cikin kulawa ba za su iya jawo matsaloli kamar haka um abin da ake ce ma juriya idan aka sha waɗannan magungunan fiye da ƙima ko ba daidai ba wayoyin cuta na iya samun um abu juriyan da ke jikin ka ga wannan magani wanda hakan na nufin maganin ba zaiyi aiki a gaba ba idan aka samo wannan cuta wannan yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yau musamman a cikin asibitoci sannan kuma abu na biyu matsala na biyu shine sakamakon gaba wasu magungunan na iya haifar da matsaloli a jikin mutum kamar zawo um kamar a wato jin ƙaikayi a cikin jiki ko kuma wato tasiri akan ƙoda ko hanta wanda zai iya buƙatar kulawa ta musamman sannan kuma wato abu na uku shine yanayin amfani wato a kodayake su waɗannan magunguna suna da matukar amfani wajen magance cututtuka da suka shafi ƙwayoyin cuta amma ba su yin aiki ga cututtuka da aka haifar da su daga kwayoyin cuta kamar kwayoyin um da ake ce ma fungi ko ƙwayoyin da ake ce ma wato virus saboda haka yana da muhimmanci a san lokacin da ya kamata a sha wa'innan magunguna kuma lokacin da aka fi dacewa da asha wasu magungunan um sannan kuma a cikin al'umman hausa ana amfani da wa'innan magunguna musamman lokacin da aka samu matsaloli kaman ciwon maƙogaro ko zazzabi mai tsanani amma yanada muhimmanci a bi umarnin likita sosai yayin amfani da magungunan rigakafi domin kauce wa matsalolin um shan kwayoyi ba ba bisa ƙa'ida ba ko kuma wasu illoli da za su iya tasowa.

um Abinci aaa mai gina jiki wato um abinci wanda ya ƙunshi duka sinadarai da jikin mutum yake buƙata domin samun lafiya mai kyau da kuma samun wato karfafawa abinci mai gina jiki yana bada duk abubuwan da ya kamata don cigaba da aiki yadda ya kamata gami da inganta wato rayuwar jiki ko ƙarfin jiki um da rage haɗarin samun wasu cututtuka wato a cikin abinci mai gina jiki akwai wasu sinadare guda huɗu da ake buƙata a kowani lokaci waɗanda su ne wato um abinda ake ce ma um carbohydrate wanda su ne kayan abinci masu a hanya mai yawa wato waɗannan su ne abinci kaman shinkafa a taliya gari da kuma hatsi wanda ke bada wato makamashi mai saurin chanzawa zuwa makamashi a a cikin jikin mutum wannan yana taimaka wa mutum ya samu ƙarfin jiki da kuma iya yin ayyukan yau da kullum sannan abu na biyu akwai abin da ake ce ma protein wannan yana hada da kaman misali su nama um sai kifi kwai wake da sauran su wanda ke taimakawa wajen gyara lafiyan jiki da kuma taimakawa wajen haɓɓaka tsoka da kuma lafiyan jiki sannan kuma yana taimakawa wajen samar da sinadaren da jiki yake buƙata dan wato ƙirƙiran sababbin kwayoyin jiki a jikin mutum sannan abu na uku akwai mai ko kitse a jikin mutum wato abinci mai gina jiki yana taimakawa wajen samar da makamashi mai ɗorewa da kuma wato kare jiki daga zafi mai yawa sannan kuma shi wannan kitse ko mai um misali daga man zaitun ko ko a abinda da ake ce ma wani abun da ake ce ma avocados da kuma kifi masu kyau suna taimakawa wajen kula da lafiyar zuciya da rage haɗarin kamuwa da cututtuka ma su alaƙa da hawan jini sannan kuma akwai wato irin su vitamin wato waɗannan su ne abinci da ya ƙunshi irin kayan lambu ƴaƴan itace um da irin kayan gwari kuma suna taimakawa wajen bunƙasa lafiya inganta tsarin wato yanda abinci ke narkewa a ciki da kuma inganta lafiyar jiki misali shi a ɗauki vitamin c wanda muka fi sani kowa ya sani daga ƴayan itace mai a yake taimakawa wajen samun lafiyar wato fatar jiki sannan kuma abu na gaba shine ruwa ruwa yana da muhimmanci sosai wajen kiyaye lafiyar jiki ruwa yana taimakawa wajen sauƙaka wato shi kanshi yanda bainci ke narkewa a cikin mutum kiyaye yanayin um yanda fatar ji jikin mutum za ta kasance da kuma fitar da abubuwan um guba daga jikin mutum saboda haka yanada muhimmanci mutum ya sha ruwa mai yawa a kowanne lokaci.

Aaaa daidaita abinci yana nufin wato tsara abinci mai kyau wanda ke haɗa sinadare daban-daban domin samar da lafiya mai kyau wannan yana nufin cin abinci wanda ya ƙunshi irin su carbohydrate su vitamin a su ruwa duk cikin wato ma'auni ne da wanda um wato cikin domin samun ɗanɗano mai kyau da inganta lafiya a a cikin wani wato yanayi na abokai suna jin daɗin cin abinci tare a yanda hoton ya nuna wato daidaita abinci yana taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa kowani mutum yana samun abinci mai gina jiki da kuma jin daɗi misali lokacin da abokai suka zauna don cin abinci za su iya haa abinci irin su wato irin su salad a wato kayan lambu da kayan itace wanda ke bada sinadaren vitamin da irin su mineral kaman a su vitamin C da A a wannan zai kara wa abincin ɗanɗano mai kyau da kuma lafiya sannan kuma akwai abinda ya ƙunsa irin su nama ko kifi wanda samar da sinadaren da jiki ke buƙata domin ƙarfafa wato tsoka da kuma lafiyar jiki idan aka haɗa da miya ko a wani abun zai ƙarawa abincin ƙamshi da wato ɗanɗano mai kyau sannan kuma akwai abinci irin kamar su shinkafa su taliya ko tuwo su ma zai samar da makamashi a wato ko kuma inganta jiki abinda ke jiki jikin ke buƙata domin gudanar da ayyuka wannan yana wato um wato bada cika karfafa jiki sannan kuma a za a iya hada a mai lafiyar kamar man zaitun a wanda zai taimaka wajen samun lafiya mai kyau da kuma bada ɗandano mai daɗi a wato a lokacin abokai suke jin daɗin wannan abincin yana ƙara jin daɗin haɗin kai tarayya a cikin su akwai farin ciki cikin tattaaunawa da kuma dariya da kuma wato haɗa jiki da hankali don jin daɗin abincin da aka haɗa mai kyau a kuma cikin al'ummar hausa lokacin da abokai suka zauna don cin abinci ana ƙoƙarin samun abinci mai wato daidaito wanda zai cika kowanne daga cikin buƙatun jiki musamman idan an cin abinci abinci ne na gida kamar tuwo da miyar kaza ko nama tare da kayan lambu ko kayan itace.

A wato hanyoyin daidaita bandeji ko nannaɗe rauni a shi wannan hoto da muke gani a suna nufin wato hanyoyin ne hanyoyi da ake amfani da bandeji dan rufe rauni ko ɗaure wani sashi na jiki da ya samu rauni ko raɗaɗi wannan hanya taimakawa wajen tsaftace rauni hana zubar jini kare rauni daga kwayoyin cuta taimakawa wajen rage zafi da kumburi sannan kuma tsayar da wani ɓangare na jiki da ya ji rauni kaman ƙafa ko hannu a wato ga wasu daga cikin mahimman nau'o'in wato shi wannan naɗe a amfani da bandejin akwai abinda ake ce ma zagaye wato ana nannade bandejin aa zagaye akan wani wuri musamman idan raunin yana kan wato yatsu ko hannaye ana farawa daga ƙasa zuwa sama a hankali har ya rufe wurin gabadaya ana amfani da wannan don riƙe bandeji da yau sannan kuma akwai na lankwasa wato shi kuma ana zagaye bandeji ne a jiki yana tashi sama a sannu a hankali kamar a kafa ko hannu wannan yana taimakawa wajen rufe babban wuri da ba ya da tsayi sosai a sannan kuma akwai inda ake amfani da shi a musamman a gwiwa ko gwiwan kafa ko gwiwan hannu yana nannaɗe bandeji kaman ana yin alamar wato lamba takwas domin ƙarfafa wurin da kuma wato bashi goyon baya sosai a sannan kuma a na amfani da shi wajen ɗaure hannu ko kafada ana naɗa shi kaman wato ɗamara ko goyon baya don wato a ɗaga wa sashin da yaji rauni wato ana amfani da shi sosai a taimakon gaggawa sannan kuma a ana yawan amfani da shi a wato a wajen rufe rauni da kuma ɗora sassan da suka ji wato ciwo ko ko ko wajen da mutum ya karye ana nannaɗe shi daga ƙasa zuwa sama domin hana tsinke ko kuma wato yawan motsi a wato akwai muhimman ƙa'idojin amfani da shi wannan bandejin um ka wanke hannu kafin amfani da bandeji abu na farko kenan sannan kuma ka tabbatar da cewa wurin da za ka nannaɗe a tsaftace ne sannan kuma ka kada bandejin ya matse wato wurin sosai hakan zai iya wato hana jini wato yawo sannan kuma a ka duba ko yatsa ko fata sun chanza launi ko sun kumbura wato yana nuna cewa bandejin yayi ƙarfi kenan a sannan kuma ka ɗaure bandejin da kyau don kada ya wato za me.

Wato tarin matsalolin da ke hana samun hanyoyin tsarin iyali a cikin al'ummomin mu musamman a yankunan karkara da wasu unguwanni da burane mutane da damma musamman mata na fuskantar matsaloli daban daban wajen samun damar zuwa asibiti ko cibiyar lafiya domin amfani da hanyoyin tsarin iyali ga wasu daga cikin manyan matsalolin da suke fuskanta na farko akwai ƙarancin ilimi da faɗakarwa wasu mata da maza ba su da cikakken ilimi ko fahimta kan abin da hanyoyin tsarin iyali suke nufi da kuma yadda suke aiki wasu suna wato tunanin zai hana haihuwa har abada ko zai jawo ciwo ko saboda rashin bayanai sahihai daga ma'aikatan lafiya sannan abu na biyu akwai tsoron ciwon jiki ko kuma illloli akwai fargaba daga wasu mata cewa hanyoyin tsarin iyali suna da yawa kamar wato um yawan jini wato ciwon kai ko kuma yawan ƙiba wannan na hana su zuwa ko karɓan aaa wannan abu na tsari sannan kuma akwai al'ada da kuma addini a wasu wurare addini ko al'ada na nuna cewa amfani da tsarin iyali ba daidai bane ana ganin kamar yana hana wato yarda da ƙaddara um ko kuma um ya saɓa wa koyarwan addidni wannan na hana mutane da yawa karɓan wannan tsarin sannan kuma akwai wato matsin lamba daga miji ko iiyali wasu matan na son suyi amfani da wannan tsarin amma mazajen su ko dangin su ba sa yarda a wasu lokuta miji yana da niyyar a haifi yara da yawa ko kuma yana ganin hakan zai sa matar tayi zina idan ba ta da tsoro na ɗaukar ciki sannan matsala na gaba akwai nesa da cibiyar lafiya wasu yankuna wato suna da nisa sosai daga asibiti ko cibiyar lafiya inda ake bada wannan tsari na iyali a wannan nisa yana jawo wahala musamman ga mata da ba su da hanyar sufuri ko kuɗin mota sannan kuma akwai wato ƙarancin magunguna ko ma'aikata idan mukazo a wasu lokuta ma'aikatan lafiya ba su da wadatar ko kuma kayan aikin da magungunan da ake buƙata a sannan kuma hakan yana hana mutane samun wannan a tallafi ko kuma tsari yadda ya kamata

A yadda ake hana jini zubewa lokacin da haƙora suka fita ko kuma aka ji rauni a a wasu lokuta haƙori na iya zubar da jini a bisa wasu dalilai kaman wato idan aka cire haƙorin ko kuma faɗuwar haƙorin saboda rauni a kokuma ciwon haƙorin da ya fashe wajen jini zai dinga zuba a ko kuma wato ƙarfin goge hakori da ya yaga ƙasan wato haƙorin idan mutum yana amfani yana goge haƙorin sa kasan zai iya jin ciwo jini ya dinga zuba to ga wasu hanyoyi da ake bi don a daƙile wato zubar jinin daga haƙori na farko akwai matse wurin da jinin ke fitowa da auduga wato za ka ɗauki auduga mai kyau mai tsafta ka ɗora shi a kan wurin da jini ke fitowa ka cije shi wato da ɗan karfin a bakin ka na kusan mintina sha biyar zuwa talatin wannan yana taimakawa wa jinin ya tsaya saboda yana matse wajen sannan kuma abu na biyu kada ka taɓa wajen da hannunka bayan cire haƙori ko kuma jin rauni kada a taɓa wajen da yatsa ko kuma harshen baki domin hakan yana hana jinin tsayawa kuma yana iya haifar da arin rauni ko kamuwa da cuta a sannan kuma ya kamata a guji wato kwanciya da kai a ƙasa a idan ka kwanta da kai a kasa jini na iya cigaba da fita ko kuma a kokuma ya koma cikin maƙogaro sannan kuma abu na gaba shine rufe baki kar ka kurɓi ruwa ko a yin gaggawan wanka kar ka kurɓi ruwa ko ka yayyafa ruwa a bakin domin hakan yana iya jawo buɗewar jinin da wato ya fara tsayawa kuma kar ayi gaggawar magana ko motsi da bakin sannan kuma abu na gaba shine um sanya ma wurin wato da ƙanƙara za a iya daura kankara a wajen ko fuskan da ke kusa da inda hakorin ke zubar da jini wannan yana taimakawa wajen rage kumburi da kuma wato hana wato jinin wato jinin ya dinga yawan fita sannan kuma abu na gaba shine shan magani idan likita ya bada idan an cire haƙori a asibiti likita na iya bada maganin rage zafi ko wanda zai taimaka wajen wato hana kamuwa da cuta ka sha kamar yanda aka umurce ka yawwa.

um ciwon mama wato ciwon nono kenan wata cuta ce da ke kama nonon mace um kuma maza ma suna iya kamuwa da shi amma ba yawa gaskiya wannan ciwo yana faruwa ne idan wasu ƙwayoyin jiki da ke cikin maman mace suka fara girma ba tare da tsari ba suna taruwa su zama su kumbura ko kuma ƙurji idan ba a gane da wuri ba yana iya yaɗuwa zuwa wasu sassan jiki kamar huhu ƙashi ko hanta akwai alamomin da yake nuna wato wannan ciwo na mama idan mace na da ciwon nono tana iya lura da waɗannan alamomin wato akwai wani ƙurji ko kumburi a ciki ko gefen maman sannan kuma fitar da wani ruwa mai launi da sannan kuma zata iya ganin ko taji zafi ko tauri a kan maman nata sannan kuma akwai chanji na suffar da mamanta yake ko fatar a sannan kuma akwai a shi kanshi fatar nonon ta fara ja ko kuma yin kumburi a sannan kuma za a iya ganin cewa nono ɗaya ya fara banbanta da ɗayan to me ke jawo wannan ciwo akwai gadon cuta daga uwa ko wasu ƴan uwa sannan kuma akwai yawan shekaru wato tsufa kenan sannan kuma akwai ƙin haihuwa ma ko kuma mu ce rashin haihuwa sannan kuma akwai yawan cin abinci mai kitse to kuma rashin motsa jiki da shan sigari da kuma barasa to yadda ake gane cutar um za a iya wato taɓa mamar da baki kowanne wata don jin ko akwai wani ƙurji sannan kuma akwai abinda za a auna na na'ura domin ganin irin wannan ƙurjin sannan kuma za a iya a dauki wato ƙaramin nama daga wurin don a gwada a ɗakin gwaje gwaje to miye kuma magunguna wato shi um a kan cire ƙurjin koh duk maman idan lamarin ya tsanan ta indai ya tsananta za a iya cire ƙurjin ko kuma a yanke maman ma gabaɗaya sannan kuma za a iya shan maganin ciwo wato ciwon da yake cire kwayoyin cuta shine ake ce ma wato chemo sannan kuma akwai wani haske na na'urar likitoci na asibiti da akan haska don kashe kwayoyin cuta yawwa sannan idan ciwon ya danganta da chanjin sinadare a jiki yadda ake kare kai a akan rika duba maman da hannu akai akai ana rage yawan abinci mai wato kitse sannan kuma a dinga wato matsa jiki da sauran su.

A aji nonon uwa wato nonon uwa abinci ne mafi gina jiki ga jariri amma idan uwa tana da aiki ko bazata kasance kusa da jariri ana iya wato a tsotso ko kuma taso nonon a ajiye shi domin jariri um ya wato sha daga baya wannan yana da amfani ma musamman ga uwa mai aiki ko wanda ke wasu ayyuka da ke hanata zama kusa da jariri a ko wani lokaci akwai a yadda ake a taso a wato a ajiye shi nono uwa na farko an a fara tsaftace hannu da kyau kafin a taba nonon sannan kuma am abu na biyu ayi amfani da ruwa wato hannu taso nonon a cikin wato kwalba mai tsafta ko kuma roba ne mai tsafta sannan kuma a rufe roban ko kwalbar da kyau sannan a ina za a ajiye wannan a shi nonon da aka tatso za a iya ajiye shi a ɗakin da ke da sanyi wato a har zuwa kamar awa ko sa'a huɗu zuwa shida sannan za a iya sa shi a cikin firiji zai iya yin kwana huɗu zuwa kwana biyar sannan kuma za a iya sa shi a cikin firiza wato zai iya yin watanni uku zuwa shida sannan abubuwan da ya kamata a lura da su shine um wato a rubuta ranan da aka tatso nonon a jikin kwalbar ko a jikin robar yawwa sannan kuma kada a sake a daskarar da nonon da aka tatsa sannan idan nonon ya fara wari ko lunin sa ya chanza sosai ka a ba jaririn sannan kuma wai menene ma amfanin ajiye nonon to akwai amfanuka gaskiya saboda na farko dai yana ba ma jariri abin ko da uwa bata kusa sannan kuma yana sauƙaƙawa iyaye taimakawa wajen wato shayarwa sannan yana ƙarfafa cigaban jariri ta hanyar samun abinci mai gina jiki sannan kuma yana taimaka wa uwa samun hutu ko yin aiki ba tare da yanke wato a aikin ta ba a sannan ba tare da yanke aikin ta ba a ƙarshe wato shi wannan nonon uwa wata hanya ce mai amfani wajen tabbatar da cewa jariri na ci gaba da samun abinci mai kyau ko da uwa tana aiki ko tana bukatan lokaci don kanta amma tsafta da kulawa suna da matukar mahimmanci

Hanyoyin shayar da jariri a wato shayar da jariri abu ne mai mahimmanci domin yana wato ciyar da jariri da abinci mafi gina jiki a farkon watannin rayuwar sa amma wasu iyaye ba sa sanin hanyoyin da suka fi sauƙi da lafiya wajen shayarwa saboda haka zamu kawo wasu hanyoyi da dabaru da zai taimaka musu na farko dai tsafta da shiri kafin a fara shayarwa uwa ta wanke hannunta da kyau sannan kuma a zauna ko a kwanta acikin yananyin da ke sa uwa taji daɗi a tabbata jariri na cikin kwanciyar da ba zai wahala ba abu na biyu wato hanyoyin riƙe jaririn na farko akwai um a riƙewa a ƙirji wato jariri na kwance akan ƙirjin uwa kai yana kusa da mama jiki ya fuskanci uwa gabadaya wannan shine mafi shahara sanna kuma akwai a ana amfani da hannu na wato a kishiyar maman da ake amfani da shi don ƙarfafa kai da wuya na jariri sannan kuma akwai wato riƙewa kaman na kwallon kafa kenan jariri yana gefe kafa a baya sannan kuma kai yana kan wto maman uwa yana da amfani sosai ga sabuwar uwa ko wanda ke da rauni daga haihuwa sannan akwai shayarwa wato a kwance uwa da jariri suna wato kwance gefe ɗaya yana da sauƙi idan uwa na jin gajiya wato kuma akwai yanda za a saka jariri wato ya sha mama a ka tabbata jariri ya buɗe bakin sa sosai wannan yana da matuƙar muhimmanci sannan kuma a tabbabtar da cewa maman ya shiga bakin jaririn gabaɗaya ba kawai kan nonon ba sannan kuma a tabbatar da cewa cikin laɓɓan jaririn na ƙasa ya wato zaga wato ƙarƙashin maman sannan kuma um wato karan maman ba zai ji zafi ba idan an sa shi daidai akwai wato alamun cewa jariri na shan mama yanda ya dace wato daidai kenan bakin jaririn ya rufe mafi yawan kan maman sannan kuma ana jin nauyin maman yana ƙanƙarewa amma ba da zafi ba sannan kuma za kaga jariri yana shan maman a hankali sannan kuma wato a jariri yana sakin nonon da kansa idan ya ƙoshi

Yin abinci a jami'a ba sai kana da kudi sosai ba ko kuma ko da kana wasu wuraren ne ko baƙunta a hankali da dabaru ɗalibi zai iya cin abinci mai kyau kuma mai arha ga wasu dabaru da wasu shawarwari da zan ba ku wato na farko a ayi tsari kafin ka fita kasuwa rubuta jerin kayan abincin da kake buƙata sannan ka tsara abincin mako guda don ka san abin da za ka dafa sannan kuma hakan yana hana ɓata kuɗi akan abubuwan da ba a buƙata abu na biyu shine saya a kasuwa mai arha kabi zuwa kasuwa a maimakon manyan wato shaguna sannan kuma ka saya a cikin manyan buhuna ko leda don ya fi arha sannan kuma a fi siyan wato a um ƴaƴan itace da kuma ganyenyaki waɗanda ke cikin wato lokacin su sannan kuma abu na uku shine abincin da ke da gina jiki ko mai arha ka ga akwai irin su doya, dankali, shinkafa garin masara da tuwo sannan kuma akwai wake da kifi um sannan kuma akwia irin su kabeji, alayyahu, karas su tattasai da su albasa sannan kuma mutum zai iya haɗawa da kaman su kwai da madara a ko da mai karancin misali mai ne sannan kuma ak ga ɗan soyayyen dankali da wake um sannan kuma akwai irin ƴaƴan itace kamar irin su ayaba su kankana su lemu sannan kuma abu na huɗu ka shine dafa abinci da kanka idan ka dafa abinci a gida zai fi tsabta, lafiya da kuma arha sannan kuma zai hana ka cin abinci mai yawa daga waje hakana kuma za ka iya ajiye abin da ya rage don ka ci a gaba idan kana bukatar haka sai kuma abu na biyar wato ka guji cin abinci mara afiya akai-akai abinci irin su indomie, irin su a abubuwan da ake a soya su da mai a masu sauƙi amma kuma ba sa da gina jiki sosai sannan kuma suna iya kawo kasala da ƙiba mara amfani

A Alamomin ciwo wato mai a tsanani a wato akwai a shi wannan ciwo ne da ke ɗaukar lokaci mai tsawo fiye da watanni uku ko fiye da haka ma ba kamar ciwon da ke warkewa cikin kankanin lokaci wato wannan ciwo yana iya shafar kowani sashi na jiki kuma yana iya zuwa kullum ko lokaci lokaci ga wasu alamomin da ke nuna mutum na fama da wannan a ciwo mai tsanani a na farko akwai ciwon da mutum zai ji kamar baya karewa mutum yana jin ciwo ko wato aaa kaɗawa a wani ɓangare na jiki kamar baya, ƙafa, wuya, kai ko gaɓoɓi haka har na watanni sannan kuma akwai gajiya mai yawa saboda ciwon bai ƙarewa mutum na jin gajiya ko rashin kuzari a kullum sannan wani lokacin mutum akwai rashin barci ma wato yawan ciwo yana hana bacci da kyau mutum yana farkawa sau da yawa ko jin wato a zafi yayin kwanciya a sannan kuma aaa akwai karancin wato motsi idan mutum baya son motsa jiki koh tafiya saboda jin zafi wanda hakan ke hana yin abubuwa abubuwan yau da kullum sannan kuma akwai irin ciwon kai da ciwon gabobi wato shi yana iya haduwa da ciwon kai na kullum ko kuma jin kumburi ko nauyi a wato gabobin jiki sannan kuma akwai a wato chanjin kwakwalwa mutum na iya samun wato ya ji tunanin ma da kyar ya keyi wani lokacin ma mutum ya ji ba zai iya tunani ba ko kuma mutum ya dinga manta abu da sauri ko kuma mutum ya ji baya maida hankali a kan abu wato akwai kuma misa misalai irin wadannan ciwo masu dadewa masu zafi sune irin su ciwon baya da ya daɗe akwai ciwo daga ciwon siga ko hawan jini a akwai ciwo bayan haɗari ko kuma bayan anyi wa mutum wato tiyata sannan kuma akwai ciwon ƙafa ko hannu wato a daga wato irin ciwon jijiyoyi haka sannan kuma akwai ciwon jiki daga cututtuka irin su um irin su na gaɓoɓi dai baki daya haka.

A cibiyar lafiya wuri ne da mutane ke zuwa don samun kulawar lafiya da na magani ba kamar babban asibiti bane amma yana bada muhimmin ayyuka na lafiya musamman ga mutane da ke fama da kananan cututtuka ko buƙatar shawarwarin lafiya wato a akwai abubuwan da akeyi a wato um cibiyar lafiya akwai duban lafiya wato akan je wannan cibiyar lafiyan domin a duba lafiyar jiki misali kaman na jini na zazzabi na hawan jini da sauran su sannan kuma um akan bada magani ga ƙananan cututtuka idan misali kana mura tari, ciwon ciki, ciwon kai ko sauran cututtuka aaa da basu da haɗari sosai toh likita a wannan cibiya taaa a rashin lafiya zai duba ka ya baka magani sannan kuma a akwai rigakafin cuta a cibiyar lafiya a na bada ga yara da manya kamar rigakafin cutar shan inna da rigakafin tetanus da dai sauran su sannan kuma akan bada shawarwari ma wato a kan abinda ya shafi kiwon lafiya da kuma shayarwa da kuma irin su tsarin haihuwa da a abinda ya shafi abinci mai kyau wanda zai gina ma mutum jiki sannan akwai aiki da ya shafi kan lafiyar iyali wannan cibiya ta lafiya tana taimakawa wajen wato ajiye lafiyar mata masu juna biyu da yara da kuma tsofaffi akwai abinda ake ce ma kuma a tsarin iyali cibiyoyi irin wannan na lafiya sukan ba ma'aurata shawara da magungunan da za su taimaka a wajen wato a tsara yawan haihuwan su sannan kuma abu na ƙarshe da ya shafi wannan cibiya shine su kan bada kula da rashin lafiya na gaggawa idan mutum ya samu rauni ko ciwo na gaggawa da bashi da wato wani tsanani za a iya bashi taimako kafin a kaishi asibiti to amfanin wannan cibiya na lafiya akan samu sauri da sauƙin zuwa sannan kuma akan samu ƙarancin cinkoso sannan kuma um akan samu kulawa ta musamman.

Ciwon sanyi wato wata karamar cuta ce da yawanci ke kama mutum lokacin da ya kamu da wato kwayar cuta daga iska ko ta wajen taɓa abubuwan da ke ƙauke da ita yana yaɗuwa sosai a lokacin sanyi ko lokacin da aka fi kasance wa tare da mutane a cikin wuri akwai alamomin wannan ciwo na sanyi na farko tari ko atishawa sannan kuma a kan ga hancin da ke zubar da wato ruwa sannan a kan samu wato ciwo a maƙogaro sannan mutum zai iya jin wato zazzabi kadan kadan haka sannan kuma jikin mutum zai ji yanayin wato sanyi ko ciwo sannan mutum zai ji kasala da kuma gajiya sannan kuma ga rashin jin dadin cin abinci sannan kuma mutum zai ji ba zai ji baya jin kaman ƙanshi haka adda ake wato kamuwa da wannan a ciwon sanyi wato akan samu ta numfashi ko hancin wanda ke da ciwon sanyi sannan kuma ta wajen wato a rike abin da wanda ke da ciwon ya taɓa misalin irin su kaman idan me idan mai ciwon ya taba goga ko ƙofa wayar hannu haka toh kai ma idan ka taɓa akwai yiwuwar za ka iya kamuwa sannan kuma ta zama cikin wato wuri da a ba shi da iska sosai wato idan babu iska da shaƙa mai kyau toh za a iya kamuwa ma anan. Toh akwai aaa yanda ake magance wannan ciwo akan wato sha ruwa mai yawa saboda yana taimakawa wajen fitar da cutar daga jiki sannan kuma idan mutum yana samun hutu sosai ka bar jikin ka ya ɗan samu hutu don ya ɗan samu ƙarfi haka sannan kuma aaa mutum zai iya shan shayi mai zafi ko kuma lemun tsami aaa sannan kuma akwai a magunguna na asibiti a kamar irin suuu aaa panadol wato don zazzabi da ciwon jiki sannan kuma ya kamata a guji yin aiki mai wahala ko fita cikin wato iska mai sanyi sosai aaa yadda ake kare kai daga wannan ciwo aaa wato a dinga yin wankin hannu akai akai sannan kuma mutum ya dinga rufe baki da hanci idan wato yana aaa atishawa sannan kuma aaa a guji amfani da abu daya da mutum mai sanyi a yi amfani da shi sannan kuma mutum ya dinga ya ƙara wato dumi a lokacin da ake sanyi a wato zai iya saka kaya na masu kauri haka sannan mutum ya ci abinci mai gina jiki don kara karfi a jikin sa.

A matsalolin da ake yawan fusƙanta aaaa wato yayin juna biyu aaa yayin da mace ke ɗauke da ciki wasu abubuwan na iya faruwa da ke nuna cewa akwai lafiya da matsalan ta ko kuma lafiyan jaririn da ke cikin ta wannan na kiran a ce wato aaa matsalolin da ke tasowa yayin juna biyu a akwai wasu daga cikin matsalolin da ke yawan um faruwa lokacin da mace ke da ciki kuma wasu daga ciki shine zubar da jini wato idan mace na da ciki kuma ta fara zubar da jini daga wato farji toh hakan na iya nuna matsala sannan kuma yana iya zama barazanar zubar da cikin ko kuma wata matsala a mahaifa wato abu na biyu kuma akwai matsi ko ciwo a ƙasan ciki idan ciwon ciki ya wuce misali musamman musamman a gefe ko ko dama ko hagu yana buƙatar kulawa sannan kuma aaa yana iya zama alamar wato a ciki a wajen mahaifa abu na uku akwai hawan jini idan mace na da ciki kuma hawan jinin ta yayi yawa hakan na iya haifar da wato cutar ciki da hawan jini sannan kuma yana iya kawo kumburi ciwon kai da faɗuwar wato gaba da kuma ganin ta ma zai ragu sannan abu na huɗu shine kumburi a fuska ƙafa da hannu wato kumburin da ya wuce ƙima na iya nuna matsala da ƙoda ko hawan jini mai tsanani sannan abu na gaba shine a wato ruwa yana zuba kafin a lokaci idan ruwa ya fara zuba kafin lokacin haihuwa yana iya haifar da wato aaa kamuwa da cuta ko haihuwa kafin lokacin haihuwan ya yi sannan abu na gaba shine karancin motsin jariri idan jaririn a idan mace ta lura cewa jaririn wato bai motsawa sosai kamar da ba misali toh yana da kyau ta gaggauta zuwa asibiti akwai kuma ciwo a lokacin yin fitsari shima yana iya nuna cewa an samu cuta ko an kamu da cuta a mafitsara wacce idan ba a kula ba yana iya cutar da jiki sannan za a iya jin zazzabi mai tsanani um ta yanda ake bi mutum ya kare kai shine mutum ya dinga zuwa asibiti mutum kuma ya sha ruwa da yawa da cin abinci mai lafiya da gina jiki sannan kuma mutum ya dinga kauce ma aiki mai wahala sannan a gaggauta zuwa asibiti idan an ga wata matsala.

A shirin taimakon al'umma a shi wannan a shirye shirye ne da gwamnati, ƙungiyoyi ko ma'aikatan lafiya ke yi don zuwa cikin al'umma su kawo taimako ilimi ko kulawa ga mutane kai tsaye musamman waɗanda wato basa samun damar zuwa asibiti ko makaranta da kansu a toh me ake nufi da a shi wannan taimakon al'umma shiri na taimakon al'umma um wato shi yana nufin zuwa unguwa ƙauye ko wani wuri da mutane ke zaune a kai musu abubuwan da suka shafi lafiya, ilimi, tsaftace muhalli ko ko wani taimako ba sai mutane sun zo su ke zuwa wurin mutane sannan kuma misalin abubuwan da ake irin wannan shiri shine akwai akan yi irin su rigakafi wato a kai rigakafi kamar na shan inna ko na shi a misali na covid nineteen aaa zuwa ƙauyuka da makarantu sannan kuma um za su iya za a iya duba lafiya a kyauta likitoci a su zo unguwa su duba jikin mutane ba tare da an ba su kuɗi ba sannan kuma za a iya aikawa da likitocin a shayarwa da kula uwa da wato jariri wato don koyor shayarwa da tsarin kuma lafiya ga iyaye mata sannan kuma a za a iya bada shawara akan tsarin iyali a sannan kuma za a iya bayar da abinci mai gina misali kaman a gwangwanin abinci ga yara marasa ƙarfi da kuma iyaye da ke da kuma rauni ko wahala sannan kuma za a iya koyar da tsaftan jiki ko muhalli wato ana koyar da yadda ake wanke hannu tsaftace ruwa da yadda ake gujewa kamuwa da cuta toh kuma menene wai manufar irin wadannan shirye shirye toh dai akwai taimaka wa waɗanda basa iya zuwa asibiti sannan kuma yaɗa ilimi cin sauƙi da harshe da mutane ke fahimta sannan kuma a kan samu kariya daga yaɗuwar cututtuka da kuma gina dangantaka mai kyau tsakanin al'umma da ma'aikatan lafiya sannan kuma abu na ƙarshe mai muhimmanci shine ceto rayuka da wuri.

A taimakon al'umma ga lafiyar zuciya da wato tunanin ɗan Adam shi wannan aaa lafiyar aaa tunani na nufin yadda mutum ke tunanin sa halayen sa da yadda yake ji a zuciyan sa wani na cikin farin ciki ko damuwa ko wata matsala ta tunani to idan mutum yana da matsalan zuciya ko tunani ba sai ya haukace ba fa yana iya zama yana cikin damuwa fargaba ko yawan tunani ko jin babu kwanciyar hankali wato shi wannan um tallafi yana nufin yadda al'umma ke taimaka wa juna don samun lafiya a zuciyoyi da kuma tunanin su wannan na da matuƙar muhimmanci domin mutane da yawa suna fama da wa'innan matsaloli a ɓoye ba'a sani ba to kuma akwai hanyoyin da yanda al'umma za ta iya taimakawa na farko shine za a iya sauraron juna da girmamawa idan aka saurari mutum mutumin da ke da cikin wato damuwa ba tare da yin dariya ko ko wulaƙanta shi ba sannan kuma za a iya ƙarfafa ma mutum ya nemi taimako a gaya masa cewa babu laifi idan mutum ya tafi asibiti ya nemi likitan zuciya sannan kuma akan wato iya ƙirƙiran kungiyoyin wato tallafi mutane su haɗu su ria magana da juna su faɗi matsalan su su karɓi shawarwari sannan kuma um akwai abu na gaba shine wa'azi da ilimantarwa a masallatai da ma jami'u malamai su riƙa ƙarfafa mutane akan muhimmancin lafiyar zuciya su ce cutar zuciya ba hauka bace sannan kuma a janye ƙyamar ma su fama da matsalar zuciya ko tunani kada a raina su ko a barsu kaɗai ana tunanin ko ana nuna a ƙauna da da a ai a nuna musu ƙauna da wato kulawa sannan a abu na gaba shine shiryawa da kai ziyara wato a duba mutanen da ke cikin shakku kewa ko damuwa domin a ji halin da suke ciki to me yake haifar wato matsalar a zuciya abinda na sani dai akwai wato rashin aiki ko talauci sannan kuma akwai faɗuwar gaba ko mutuwar masoyi sannan kuma akwai cin zarafi kamar duka ko lalata sannan kuma akwai rashin kulawa daga iyali sannan kuma akwai um sha da amfani da kuma miyagun kwayoyi sannan kuma akwai wahalar aure ko kuma rashin auren.

Cikakken ilimin al'amuran jima'i da rayuwar samari da ƴan mata a wato wannan ilimi ne da ake koyarwa domin faɗakar da matasa da ma manya a kan jikin mutum dangantaka wato jima'i ɗaukar ciki cututtuka da kare kai ana koyar da shi ne cikin hikima da girmamawa ba don a sa mutum ya fara jima'i ba a'a don ya sani da tsari ya kare kansa kuma ya fahimci abin da zai iya faruwa mai ake koyarwa a cikin wannan ilimi na farko dai akwai sanin sassan jikin mace da namiji ana koya musu banbanci da aikin kowane sassa abu na biyu yadda ake ɗaukar ciki yadda mace ke iya ɗaukar ciki da yadda za a iya kauce masa idan ba lokaci bane sannan abu na uku akwai tsarin iyali ana bayani akan yadda ma'aurata ke tsara haihuwa don kula da lafiyar uwa da yaro sannan abu na huɗu shine kare kai daga cututtukan jima'i shine ake ce ma STI kamar irin su HIV suuuu gonorrhea da yadda ake kuma kamuwa da su da yadda ake kare kai abu na gaba shine haƙƙoƙi da kuma yarda ana koya ma mutum cewa dole ne a samu yarda kafin a shiga dangantaka da wani abu na gaba kuma shine cin zarafi da yadda ake gano shi ana koyar da yadda za a gane idan ana cutar da kai ko ana yi maka doka sannan kuma akwai dangantaka mai kyau da lafiya mu koya ma yara da matasa su san banbanci tsakanin soyayya ta gaskiya da wacce ba ta lafiya ba ce sannan kuma a ilimantar da yara su girmama kansu da jikin su a koya musu cewa jikin su ba na wasa bane kuma su sanar idan wani yayi yunƙurin cin zarafi a akwai wato a amfanin shi wannan karatu a yana da yawa akwai yakan um hana yara ɗaukan ciki da wuri a sannan kuma yana rage yaɗuwar cututtukan jima'i sannan kuma yana ƙara wayar a da kai da sanin makaman rayuwa a sannan kuma yana hana cin zarafin yara da mata a sannan kuma ya kan taimaka wa yara su zama masu amfanin kai da ƙasa.